Wetin be di important qualities wey person need get to fit keep beta relationship wit odas? To keep beta relationship wit pipu you gat first mek you sabi respect person. You know sey den sey respect is reciprocal, if you give person respect, e sef go respect you, so mey you sabi give person pipu respect, mey you respect dem, mek you no dey do anyhow. And again mek you dey honest, pipu dey like am wen you dey…wen you dey honest wit dem, wen you no dey lie dey give dem, wey you dey honest, give dem, dat, dat honest reply wey den want, so mek you dey honest wit dem. Mek you sabi show love. You know sey dat love now, love, love dey important, you go show dem love wen den need dat love, anytin wey den dey go tru just dey dier for dem, mey you dey deir for dem wen den…den need, dat encouragement, dat…dat aware…dat dat love wey you show dem nai den go dey remember anytime wey be sey anytin dey sup. Mek you dey hear word, dey calm down dey hear word, no dey just dey mey you just dey talk your own, you go dey calm down mey you hear oda pipu talk, no be sey you go just dey para, dey talk anyhow, dey calm down, mey you hear, mey you also hear wetin den too wan talk, no be sey you o just dey talk. Den trust, and mek you dey, mey den fit trust you, if you fit, mey den fit trust you, mek you build trust, wey be sey anytin…anytin wey happen, den go sey no o, you no fit do dis kind tin because den don trust you. Den, mek you dey patient, dey dey patient in everytin wey you do, no be everytin be gragra, no be everytin den dey raise shoulder, if you dey patient, pipu, dat one too, e go mek you fit build relationship wit odas because patience na, na anoda tin wey be sey e dey very very important wey person suppose get, so, mek you dey patient, dat one go help you well well and if wahala show mek you sabi talk well, if any wahala show mek you sabi talk well, no be sey you go dey shout or you go kon dey ghost, you o kon dey ghost pipu, you o kon dey park den one side, you no go wan send anybody again. So, mek you, mek you dey, mek you no dey shout. Dey calm down dey talk, dey calm down dey talk mey pipu dey understand wetin you dey talk, no dey park pipu one side. Den, na all dis small small tins wey I just talk now naim dey help relationship dey dey strong wit oda pipu.

wetin be de community improvement service wey I dey participate in. I dey participate for plenty community improvement service like, I dey help, I dey always like to dey clean up dey clean up. Make we dey help old pipu, all those old pipu for community wey dem no fit epp dia sef, wey don old. We dey help dem. We dey join youth group wey dey always make we dey always clear road, we dey always clear road or wey we dey always plant trees. And sometimes, we dey epp church, churches, we go epp dem do sanitation, and all those schools. We dey arrange community meetings. You go see sey sometins no dey de, no dey do well. Dem no dey do some tins well for de community. We dey gather meeting, dey organize meeting wey we go use tok about am. We dey follow youth dey do small small development. I dey follow youth dey do small small development for de area. Like like, cleaning of gutters wey we go dey pack dirty, we dey epp fix road sometimes. You know those, all those potholes wey dey de for road, we dey epp we dey fix am sometimes. We dey do sanitation. We dey tok about health tok, give dem health tok, make dem note sometins wey dem suppose eat, tins wey dem no suppose eat, so dat dem fit dey clean. We dey tok about cleanliness. You know how pipu go keep dia environment clean, to dey avoid all dis sickness wey dey happen now. We dey support education. We dey teach small small chidren, we dey teach dem tins wey suppose wey dem suppose know. We dey teach sometins wey dem suppose know. De ones wey dem no sabi, we go put dem through, so dat dem go sabi am. We dey we dey epp we dey epp dey support small small pipu wey be sey dem no dem no understand sometins. Like some pipu wey wan start business wey dem no know how dem fit do am. We dey epp dem dey give, we dey give dem advice so dat dem go know how to start, wey be sey at de end of it all, dem no go regret sey dem start am. So, we dey put dem through to know how to do am. And those old old pipu wey we dey epp dem, sometimes, we fit epp dem go epp dem go fetch water and do some cleanings for dia house. Na im be de all dis small small wey I dey epp participate for my own community. Dey epp. Dey help out

How I dey take help pipu wey dey around me. I dey help pipu wey dey around me, by via I dey share tins wey I get. Sometimes e fit be moni e fit di advise, e fit be di help wey I fit render at dat time. Most I dey sha re sometimes, e fit dey I dey help my neighbor run errand see dey no dey. If e dey no dey see pesin wey dey fit send na dey help dem run errands I fit help them fetch wota sometimes, I dey help dem fetch wota. I dey help dem take care of there children, den no, dey want commot. um If dem dey sick, I dey help dem do some house chores wey dey no go fit do. I dey help dem, I dey help dem take dia pikin go school and dey dem back. If I no dey do anytin I dey help dem wit dat one. And, I dey, sometimes wit my neighbors we go If no dey around na dey help dem sit down for shop. I dey help dem stay for dia dis one for business help dem sef. Made dem make moni At di end of when dey come back dey go happy say, I help dem. And na di also help dem, I dey help dem, I dey give dem advise. dey go dey confused for some certain tins to do. To no go know what um action are dey what. um dey go specific at dat point. So when dey come meet me, explain to me. I dey try to give dem di advise say i fit dem. explain to dem, so na, na so suppose do am. Explain to dem so dat so dat dey go, Dem go fit know And dat one ma dey help dem wey dey becos after dey dey always advise na na di end of day we dey get better result so advise dey dey help, advise dem. And dat helping dem again wey dem dey. I dey help dem cook help dem, I dey help dem fetch wota I go take care of dia children. Take care of oda tin wey dey want. Help dem we di one wey dey need support. support dem wit di moni dey want. or wen dey need di help I go dey dia wit dem. Dey wit any situation wey I dey do wit dey dia togeda so na so i dey take help weda I no know wit dat.